Iguru rijwire ebicu, akabungo kaijwire emiti, ekicweka ekihango ekya akabungo kirimu emiti eyakura eya karitusi ekicweka ekindi kirimu emiti mito ebyirwe gye omu nyiriri.

Enjoki eteekamira aha kamwe aha bumuri. Enjoki egi erimu nenyunyuuta omweyangye omu kamuri ogu erikuza kutwara ekata aha kamuri akandi kukayamba kureta ensigo ninga shi ekatwara omu kihomi kukakora obwoki.

Abantu baingi abarimu nibatambura omu muhanda baine amashemererwa. Omwe omuribo aine ebendera ei arimu naatambura arikuhuuba. Enyima ye hariho motoka erimu omushaija n'omukazi abaine ebijwaro ebirikushusha nk'ebendera egi. Enyima yaayo hariho emotoka nkye kandi n'abandi bantu baingi abarimu nibatambura.

Omukazi orikutambura erikugaruza orubaju orwakuri naatambura arikuraba omu musiri muhango gw'ebicoori, ebicoori n'eby'okurya ebirikuhingwa bwanyima bikanikwa bakabisa kwihamu akahunga.

Waaya z'amashanyarazi niziraba ahaiguru y'amaju ashatu agarareebeka kuba nk'obuduuka bukye. Omu maisho g'aga maju hariho ebirakorwa emikono ebirikuguzibwa ebirimu eshekuro, emihini, ebyangu, enkyeka, obutebe, obusituuru hamwe n'ebindi bingi. Biri aha rubaju rw'omuhanda.

Omu mwanya omu harimu emotoka nyingi zirikwejunisibwa abantu bingi ezirikumanywa nka eza takisi eziri omu mwanya gumwe harimu abantu bingi abarimu nibatambura bingi barikugyezaho kwabuka omufuregye harimu n'ebyombeko byingi eby'omurembe ebya kanyina.

Aha muhanda ogu hariho omushaija arikuvuga piki ehekire omukazi, aha rubaju rw'ogu muhanda hariho ekindi kimotoka kihango, ekirikwekorera ezindi mutooka, kyekoreire ekimotoka ekirikwejunisibwa omu kukora oruguuto, omushaija arimu naagyezaho kukitsiba kandi aha rundi rubaju rw'egi piki hariho ondiijo mushaija ojwire esaati erikwera

Abajubi b'ebyenyanja bashatu bari ahagati omu nyanja nibagyezaho kukwata ebyenyanja barikukoresa amarobo omu shaaha z'omwebazyo izooba riri kurengarenga.

Ogu muhandu ogu aha rawunda hariho omushaija arimu naavuga piki kandi arimu naavuga omukazi ahari egi piki. Aha rawunda egi hariho ebishushani ebibumbire nk'ekishushani eky'empundu hamwe n'eky'omuntu. Enyima yaabyo hariyo ebyombeko ebyombekirwe ebya kanyina.

Omu eihamba omu harimu ekikungu ahu akanyonyi kemereire. Akanyonyi aka nikarya enkyebebe ninga shi enshwa ezirikubaasa kuruga omu kikungu eki.

Abantu babiri bashutamire omu mwanya ogurikureebeka nk'oguriho omwirima ahabwokuba burimu nibwira n'eizooba ririkurenga renga bashutamire nibaranzya seeri ahu eizooba ririmu nirirengarengyera

Ezi n'enseene ezikikarangirwe kandi ezihikire kuriibwa. Enseenene nizikira kugwa omu kwezi kwa ikumi na kumwe kandi nizikundwa abantu baingi kuzirya zikarangirwe.

Omushaija kandi omujubi w'ebyenyanja ari omu kaato ke ahagati y'enyanja omu ngaro ze akwaitse akatimba akarikwejunisa omu kutega ebyenyanja aine ebaafu emuri omu maisho ahu arikukwatsa akatimba narishi ebyenyanja.

Omushija ojwire esaati ya kapere aine eshaaha omu mukono gwa bumosho hamwe n'enkwanzi omu mukono gwa buryo. Omu ngaro ze ainemu esimu erikumanywa nk'eya simati fooni.

Ezi n'embuzi ezirimu nizitambura omu muhanda enyima y'embuzi hariyo emiti embuzi n’enyamaishwa ezirikutugwa kandi ezirikurya obunyaatsi hamwe n'amababi g'emiti.

Omu ruguuto rwa koransi oru harimu emotoka emwe erimu neegyenda. Aha rubaju rw'oru ruguuto hariho amaju maingi munonga. Agamwe n'aga kanyina agandi tigakanyina. Kandi seeri omu rushozi hariyo emiti nyingi.

Omugyera muhango gurimu nigutwara amaizi mingi aha spiidi y'amaani. Omuhinganzima guri ahaiguru y'amaizi. Eseeri y'omugyera ogu omu mbaju zombi hariyo emiti mingi erikukora ekibira.

Omushaija abyamire aha rubaju rwa piki ye enyuma ye hariyo enyanja mpango kandi aha rubaju rw'enyanja hariho abantu baingi bashutamire bari omu byabo, abamwe bashutamire ahansi yaaza mavuuri abandi tibari ahansi ya mavuuri eseeri hariyo ebizimbe nigashi ebyombeko bingi birungi by'omutindo ebya kanyina.

Aha kati kakye k'oturabyo turungi hateekamireho enjoki emwe erimu nenyunyuta omweyangye gw'okutwara omu kihumi gukejunisibwa omu kukora obwoki.

Emihanda mingi erikwerabarabanamu eyombekirwe kandi ey'omurembe eri omu mwanya ogu, omu muhanda omu harimu amamotooka mingi garimu nigagyenda omu myanya etarikushushana.

Omushaija ajwaire aha maisho akarikwekyigiza aha munwa hamwe n'aha nyindo akantu aka nikarungi munonga okurinda omuntu kureeba ngu tiyakwatwa burwaire oburikutamburira omu mbeho nigashi omu muyaga.

Ekimotoka kihango ekirikumanywa nk'ekiroore kyekoriire enkota z'ebitookye nyingi, omu kimotoka omwe harimu abantu babiri, omwe eyemereire kandi ondiijo eyegaramiire aha bitookye eyeshangiire ekitundubaare

Aha nyanja egi hariho emeeri empango munonga eyemereziibweho. Kandi ekomesiibwe emiguha. Enyuma y'egi meeri hariyo ekyombeko nainga shi ebyombeko birungi.

Omushaija ayemereire aha rukiri ruraingwa oruri ahagati y'amaizi g'enyanja nareeba ebingozi oku birikureetwa haihi n'omuyaga mwingi gukateera aha rukiri

Abaana babiri barimu nibatambura omu muhanda ogu. Kandi bekwaitse omu mabega. Aha rubaju rw'ogu muhanda harimu emiti mingi munonga. Kandi omumaisho gaabo hariyo ondiijo muntu omwe arimu naatambura.

Akanyonyi kakye aka katekamire ah'itaagi ry'omuti akanyonyi kiine erangi eya buruuru kiine erikutukura kandi kiine n'erikwiragura akanyonyi aka nikamanywa nka akanyonyi akari kurya enjoki.

Omukazi omubazizi ashutamire n'ekiharani kye arimu naagyezaho kubaziira enyuma ye hariyo ondiijo mukazi otarikuhwezeka gye Kandi arimu naakora ebye nawe

Omukono gw'omushaija ogujwaire eshaaha gwine ebyoya bingi. Ahansi y'omukono hariyo amaizi. Ebyoya by'aha mubiri nibiyamba kurinda n'okukyendeeza aha bufuki nainga shi embeho.

Emotoka erikwejunisibwa kukiriza emotoka ezindi, yaareeta ekimotoka ekirikwejunisibwa omu kukora oruguuto kandi omushaija ojwire esaati ya mutaare, arimu naagyezaho kukivuga kukiiha omu mutooka egi obwo aha rubaju hemereireho ondiijo mushaija arikureeba oku ekimotoka eki kirikushumibwa kuteebwa ahansi

Omukazi hamwe n''abaana be babiri bari omumusiri gwabo gwa kabegi baine amafuka nibazihingirira kabegi nizimwe aha mboga ezirikuriibwa amababi

Aba n'abantu abarimu nibatagurira ebitaguriro eby'obuhangwa. Omu maisho harimu abashaija babiri kandi enyima n'abakazi bashatu abemereire bimukize emikono. Enyima yaba bakazi hariyo abandi bakazi abarikubaterera engoma bari kubeshongorera.

Abaana bishomero bari aha nayikondo nibataha amaizi. Omwana w'omwishiki yatega engaro kandi arimu naganywa arikugiiha omu nayikondo arikukoresa engaro ze. Okunywa amaizi gatatekyire tikirungi aha magara g'omuntu ahabw'okuba nikibaasa kureeta endwara endwara.

Omugyera gurimu nigutwara amaizi omu ruhanga. Aha rubaju rw'omugyera hariho enkiri z'amabaare mahango kandi agagumire. Aha rubaju rw'omugyera hariho amaju agu abantu barikutuuramu kandi eseeri hariyo orushozi.

Enjoki zirimu nizikwatanisa kandi nizikora n'amaani okukora ekishashara, ekishashara nimwo enjoki zirikuta ebyana byazo bikakuriira kandi nimwo zirikugaruka zikata obwoki obu zirikukora

Omweegi Ari omu kibiina arimu nagyezaho kushoborora abeegi bagyenzi be aha rubaaho haine ebihandikirweho ebi arimu nagyezaho kubooreka omumaisho ge hariho emeeza Kandi ahameeza hariho ekyokubarisa ninga shi ekibarikweta kalicureeta hamwe nana ekitabo ekyarimu nakoresa

Ebimuri birungi eby'erangi ya pinki biine omweyangye murungi enjoki erimu negyezaho kuteekama aha kimuri kimwe kunyunyuta n'okutooranamu omweyangye ogweratware omu kihuumi ekakoresa obwooki.

Abarambuzi bashatu abarimu omukazi omwe ajwaire enkofiira hamwe n'abashaija babiri bemereire omwihamba aha rubaju rw'emotoka yaabo eyabareeta kubarambuza kandi emotoka yayemerezibwa aha rubaju rw'omuti.